Gbanpiɛlli doo n ʒiya ka o nuu yirina o gbubila kapu kapu maa nyɛla zaɣ piɛlli ka binyuri sabinli bɛ dinni o mali ŋmana dibaayi o teebuli zuɣu ka paanu bɛ zaɣ yini ni ŋmana maa nyɛla ŋmani piɛla

Niriba ka bɛ zaya ka sheba ba chɛchɛ buɣima ka bɛ ye niɛn'konkoba niɛma maa sheli nyɛ niɛnpiɛla niɛn'sabla ni liiga nuɣuso nima matuuka chendigu gba biɛni ka niriba biɛni.

niriba ka be pɛ ƒɔli bihi ni ninkura paɣ' da ni ba ka do so kuriya ka yɛ liga piɛli ka do so zaya ka tɛyi o nuu tɛri ka pobi nyɛporigu

Paɣa ka o ziya ka ye nɛɛn piɛlla ka gbubi kafuni ka chim kawona m zaŋ niŋ tahipɔŋ ni ka jiŋlaa tamiya ka niriba zaya ka shɛba yaari anfooni.

Niriba ka bɛ ʒia ka so ye liiga dozim ka so ye liiga nuɣuso ka so ye liiga piɛlli ka teebuli zaya ka binyɛra tamya ka filaawaasi zaya ka kom doya.

Niriba kabi zaya ka linjima nima bɛni ka ao kpa yew pɔbirigu ka so ye liiga dozim ka so ye liiga nuɣiso ka linjima nima pili zipoliti.

niriba ka be chɛna ka ba warinima ni laakumi ka shɛbi ʒɛ ka yɛ nɛɛ piɛla ka shɛbi yɛ nɛnsabila ka tihi bɛni ka mori bɛni